Ay goor yu taxaw jakarlo palanterr bu am ay geriyass amna xale bu jigeen bu tog amna tamit xale bu góor bu tawax si walum cxamun bi.

Behnjeh yungh tek cii behnah plaat bu honhu, plaat bii njung kor tek fehnah fu am peintur bu wekh.

Janxe bu sol waksi munko odo take ci Dane bi waksi take musor take ticax take njara anou laket

Xale bo goor bui baal mongi xaci tanka bi bapare kick baal bi mongi sol yere bu weex am lu werta.

Keur bu doomitaal nyun fa def bena balee bale bangi xonxu nyu ko tek si ay karo.

a Painturre kai bun teral mongi orance am si saat bi lu nuul si tiye kai bi moneka hanha.

Aye goor nuge tonke se aye toogu tanah sene nede de tegeh fung tonke nak nu am aye garab yu len wurr.

Nyeeti xale yu jigeen yoi romba si taali bi nyu bott ay saag kalu di waxu di dem jànge.

Jekarr ak jabarr nyugi sol gesnerr bu weex ak bu werta si sen ganaw mongi am ay togu yu weex ak tabul jigéen bi nak mongi taxaw xale bu góor bi tiye poset bu bu weex.

Tamate lokoti mung si pot nyung ko tebaa kudu bem fess tek ko si kaw tamate amna nak ay tamate dom yu neka si digi bi.

Magat bu sol yere bu werta ak bu weex sol ay cxa yu bari sol weer ak mbahana bu xonxu def ay perr.

kalpe bu am ay bindekay mungi am tamit dagekay ci beer mugi oubi njari pose yi yaeb

Gór ak jabaram ñu ngi tóóg, jigéen bi mugii tóóg ci kaw gór bi, gór ba ngi sol xaptan bu wèèx ak mbàxna bu sokola. Jigéen bi mugii sol yirèh bu xonxu am lu wèèx ,musór bu ñuul.

Mbubu bunj wéhku mbubu bi nak mugi nyul am ai reudu reudu nyu weex sokola.

Janxa bu tog ar sol mbubu bu singum tek si kawam kawar bi nak mung ko comb waceey ko si digi bi.